Muziiqa yaa manchi beetti heeshshosi aana xaadinnore hagiirresi dadillesina baxillesi kiirote giddo eesse xawisanno hayyooti .

Mininna dubbu saada yaa saada lamewa gaamme la'nanni. Mini saada mini giddo heedhannore ikkitanna, dubbu saada kayinni duubboho heedhanno saadaati yine gaammanni.

Hayyonna bude Yaa hayyo angatte ogimanni loonsoonni looso ikkanna budu kayiinni albi manni harunisse abbinoha ikkannoe, lawishshaho affini.

Dagana maate Yaa maate mitu mini giddo heeranno manni kiiro ikkitana daga kayiini hatte maate gambooshi batigni kiiro xawisano

Hayyonna bude :-Hayyonna bude yaa hayyo angate woyi egennotenni horoonsi'ne loonsoonni losoo ikkanna budu kaayinni albi manni worino horotenni harunsse daayinoreeti

Daddalo yaa lamu manchi mereero noo xaadooshshe ikkanna mittu manchi hiranna mittu manchi qole hakkoricho hidha daddaloho yinanni

Daddalloho yaa lamu manchi mereero hidhanna hiramate harinsho ikkanna ,mitu manchi hooginore hidhanna ,mitu afirinoricho fushe hirate.

Godo'le yaa bohaarshaho woyi mittoricho luulate yanna saysate horonsi'neemmoricho ikkanna lawishshaho qale qassi'nanni ,uge godo'linnanni kawaase luulanni.

Amma'no mitte dagara woyi mittu manchira kaaliiqa heeshshosi assire horonsire harunsannonna maga'nanno doogo amma'note yine woshshinanni

Amma'no manchi beetti kaaliiqa harunse isira heeshshi yeenna iso magansire heeranno gara hattee amma'note yinanni

muro kalaqamunni woy manchi beetti kaayise fushshino haqqicho ikkitanna muro manchi beeti nooricho mureenna ciirinnorichoti.

Kalaqonna qooxeessa yaa kalaqo kalaqamuunni woy kaaliiqi kalaqeenna hakko qooxeessira heerannoricho ikkanna, qooxeessaho yaa manchi beeti heerannowa gamba yee qooxeessaho yinanni.

Mininna dubbi saada yaa saada lamewa gaamanni ,dubbu saadanna mini saada ,mini saada lawishshaho Meicho, Gerechonna saa . Dubbu saada kayinni Amboomanna Yeedalao lawanore

Daganna maate yaa, dagate maatete batinyi kiiro ikkitanna, maate mittu mini giddo heedhanno mannooti batinyeeti.

Boohaarranni mereersha yaa manchu dancha yanna saysirannowa ikkanna lawishshaho raadoonete boohaarshanna telezhinete boohaarsha

mininna dubbu saada yaa mini saadanna dubbu saada yine saada lamewa gaammanni mini saada mine heedhannore ikkitanna dubbu saada dubboho calla heedhannoreeti yine beenkanni.

Bunu minenna sagalete mine bunu mini buna anganniwa ikkana sagalete mini kayni sagale saga'linanniwa woy hurbaaxinanniwa yaate

maashinubba yaa kiirote batinye kultannore ikkitanna wolqa horonsi'nikkinni yannatenni loonsanni uduunnichooti.

Supermarketete mirte yaa fabiriku gumma ikkitanna caammu woyi koattete gumma.

sagale yaa mannimmankera hasiissannoichi giddo mitto ikkana sagale horonsi'neemmohuno xibba gargarate lophotenna woleno kuri lawannorichira horonsi'neemmo.